Tenne misile aana leeltannoti murote su'ma leeemmicho ikkitanna alichaame baattora roorenka woyiite heedhanno horoseno mine mi'nate sheekku mine mi'nate biinfillu uduunnira hossanno roore yanna

Kuni ijaaraho kuni ijaari hawaasi quchumi umi dirimi yoo mini hundaa taaboori gaamote shiloota ofollote bayicho leellishanno ijaaraati

Tenne misile aana leellannohu giwirinnu loosi shaana kaansonniha qaamattote intayi sagalera karsiisi'ne qaamme intanniha leellishanno

Tini baadi xaggaati baadi xagga yaano su'masi misilete aana leellanno garinni tumaho yinanni kuni tumuno babbaxxino giddoyiidi xissoranna hattono bakiteriiyaho xagisi'nanni xagichooti.

tini misile leellishanohu hodhishashaho kuni hodhishshu udduni kaameela yinanihu mitu bayichinni wolu bayichira uddune , shaaqaxe , haqqe wollota nno dargu darga illishate horoonsinnani hodhishshu kaameelati

Tini misile leellishannohu sumudaho kuni sumudi sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma amalete mini sumudaati kunni sumudi aana doyichote giddoonni higge nooti shaafeetate ka'anni hige ka'eentinni songino manna leellishanno

Tene misile aana leelanohu dubu saada woyi gaxigallaho. konne dubu saada su'ma, su'masi xoichoho yinanni. kuni xoichi diina gargadhanohu kone aanasi noo xoxxoraamo utenni ollolaniiti.

Tenne misile aana leeltannori adawu agaraanooti. Kiironsa lame ikkitannori uniformete uddano udhidhe uminsarano uniformete kooffiyya wodhitinori adawu agaraanooti.

Tenne misile aana leellanohu amaa'note manni gamba yee reyote gedensaanni heeshsho no yaanoha birxicho anga amade ganba yee haamatu haammatu manni dogaanchote aana harannoha leellishshano.

Tenne misile aana leellannohu hodhishaho hodhisdhaho horoonsi'nanni uduunne kaameelaho yinanniha waajjo kuula buurroonniha leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana leellannohu maxaafaho. Konne maxaffate su'ma anfohu kuloe yaanno birxichinni haile sintaayyehu 2002 MD. Borreessino maxaafaati.

Kuni rosu dargaati. konne rosu darga shiimmaaddu qaaqquulli rosaano gamba yite kifilete ofolte noore rosiisaanchinsa rosiisanni uurre insa rosiisanna leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu bunu mine ikkasiiti. Bunu mini haanja kuula ringe biifinsoonni mini albaanni shiimmammaadda barcimma worre xila qanse buna aganno mannira biifinsoonni bayicho leellishshanno.

Tenne misile aana leeltannoti murote tenne murote su'mi baarzafete yinanni barzaafeenniti horose kaayiinni mine mi'nate hattono giirate hattono wollootta hajora horonsi'nannite

Tini misile leellishshannohu sagalete tini sidaamu budu sagale buurisamete yinannita ikkitanna woroonni jawa hoga karre aanaho sase shaafeetara qixxeesinoonni shaafeetaati weesete waasinni qixxeesinoonnite.

kuni amma'note bayicho leellishshano misileeti kuni amma'note bayiicho leellishshanno mini minne gundoonnikkihu kirstaanu amma'no harunsaano magano magansidhanno darga ikkasi leellishshanno.

Tini misile leellishshannohu giwirinnaho. Konne giwirinnu giddoo leellannohuno shaanu qaamattote horora horoonsi'nannihanna weese honge intannita leellishshanno misileeti. Shaananna weese mitteenni leellishshanno.

Tini misile leellishshannohu rosu mine no rosaano kifilete giddo gamba yite ofolte rossanni biirensa anga cu'mite noore leellishshanno misileeti, qaaqqule rosaano.

tini misile leellishshannohu babbaxino dani uduunnicho angatenni tumme loonsoonniha leellishshanno misilete leellanno garinni moroda hattono marteelle woyi madoosha leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana leeltannoti hayyonna budunni loonsoonni uduunneeti. Haqqicho bonce amandanniwa qixxeessine addi addi barbare woyi laweyore udu'late horoonsi'nanni haqqaati.

tenne misile aana leellannohu hodhishshaho kuni hodhishshi uduunne mittu darginni wole darga hogombe massineemmo hodhishshu kaameelaati.

tini mini saadaati misilete aana leeltanno garinni tini duume saa hayiisso ittanna leellishshanno horonsa ado xuurre qaamate buuro itate maalahonna konnira hossanno.

tenne misile anaa leellitannoti murote tenne murote su'ma waddichote yinanni worose caaleho xaulaho mineno mi'nate woleno togoorira hosissinani horora horonsina'ni.

Tini misilete aana leeltannoti suppermaarkeetete mirteeti, tini suppermaarkeetete mirte horose qaaqqullu shumaare dana ba"annokki gede qaaqqullu shuma xuuxxe amaddanno daayipperete yinannite

tenne misile aana leeltannoti sagalete tenne saaglete su'mi waasunni qixxeessinoonni qeeqqalo shaanunna wahetenni karsiinse qaamatto qixxeessine abbine leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana leellannohu rosu mini misoleeti roso rossanno rosaano gamba yite roso e'e rossanno darga ikkasi egensiisanno rosu hoowe.

Tenne misile aana leellannohu sicconna badooshsheho. Kuni sicci woyi sumudi sidaamu qoqqowi hawaasi quchumi piyaasaho yinanni basera shoole doogo xaaddannowa mereeroho heeranno siccooti.

tenne misile aana leellannohu hodhishshaho kuni hodhishshi xexxerisaho woyi motore hattono kaameela leellishannoha ikkanna mittu bayiichinni wole bayiicho rahotenni iillate horonsi'nanni hodhishshaati?

Tenne misile aana leeltannoti baattote ofollonna xaggete. baattote ofollo dubbu giddo haqetenni diwanttinoti gottiimanna eelallite amaddino baattooti haanjja haqqenni diwanttinote.

kuni amma'note dargaati konne amma'note mine amma'no tenne harunsannohu baalu ofolle magano magansiranno bayiicho qixxeessinoonniha leellishshanno misileeti.

Daddalu darga leellishshanno misileeti. Daddalu darga addi addi kuula goowaho xaaxi'nanni shaashenna sharbe hirranna leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana leellannohu giwirinnaho. Kuni karsote giwirinnaati yinanniho. Badalate giddo wahe leellishshanno misileeti. Wahe laalteenna gumase ganfe intannita ikkitino gede egensiissanno.

Tenne misile aana leeltannohu muuziiqu uduuneeti. Muuziqu uduuneeti yaa gitaarete yinannita ali woro geeshsha haanja kuula afirino uddidhino beetto anga amadde heedheenna leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshanno sagale buddeena tattayinse giddo quuphe karsine timaattimetenna barbaretenni seekkine coommitanno gede assine loonsoonni sagaleeti.

Tenne misile aana leeltannoti faashinete. Kunibfaashinete uduunni yannichu seenni uddirannoha ikkanna aleenni uddi'nannihu bica woyi baqala kuula amadino faashinete uddanooti.

tenne misile aana leellannohu afantino gashshaano giddo mitto ikkanna sidaamu qoqowi giddo biilloonyunni keeshshinohu xa kayiinni gobbate gobbaanni heeranno su'misi addisu qaammiso yinanniho.

Tini misile sumuda leellishshannote kuni sumudi kaayiinni sidaamu buni lekkate kaase kilawe godo'laanoho. sidaamu bunu kilawe lekkate kaase sumudaati.

Tenne misile aana leellannohu giwirinnaho tini giwirinnu laalcho muro tini wahete tini wahe guma gummisseenna guma haa'ne intannite iseno duumo guma laaltannote.

Tini intanni sagaleeti weesetenni honge fushinnanniha weesete omolcho shaanu ledo worroonniha leellishshanno addinta coomittanno.

Tenne misile aana leeltannoti superimaarkete mirteeti superimaarkeettete giddo musilete leellanno garinni addi addi daninni addi addi bikkinni loonsoonni mokoroonete mirteeti.

Tiini murote. Tenne murote su'ma qunqumado shaanaati yinanni. Kuni qunqumadu shaani gafi'ne qaamattote horoonsi'nanni. Sagale woletenni qaamme intanni murooti. Haanja muro.

tini misile kalaqonna qooxxeessa leellishshannote kalaqonna qooxxeessa ilaallammo weeshshote ka'aanni jawau ilaali leellanno kalaqonna qooxxesa leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana lellitannoti sidaamu hayyonna bude leellishshanno, sidaamu hayyona budi giddo manchu cu'mirino wonqo amaxxo gonfa luke nooha leellishshanno sidaamu qoloha.

Kuni afamino gashaanchi Su'masi Kaa'lancho Profesericho Tsegaye Tuke yinaniho sidaamu qoqowi Hawaasi Quchumi Katiwati albiho.